nama may teen o mbaxtu ne de mbiyan ten refu waxtu fee o kiin a samra ta fo o sago um yaam o ndana nga rek refa tiro fo o sago of foga tiro yega tiro to koy ay a xeda lool a xeda lool o kiino xe yonga jala o xij bo a kaɓaama saloor ta ɗaan no njongum roga waro feed to dako num tu noka te jalik ina a doon ta yaakarum lool o gay tin ndeero yengo njeek te gar a soɓ o qole dundaŋa xeda tas yaakar na xupuna jege na ad na to koy o fogole a ɓara mbakiteen yiif a jeg a facon o lakaso laam ga'a te ref manam wiin wa ando naye ga ndeta naam a leye ka a saarnik yaaago nga ɗox wa cegele ke yaade saarnika nda o fada nga njegel ne ando naye no no ndaxar muum a war xumel o xumin no ŋuut ŋuutpo ŋuut ɗem na bo o ƴuka na taraan tadik te furoox a ret no jale no kiin kaga yaqan na yaac na nanit fo di o to o yaal ma soɓa ngan ma ko leykaye yaago kam xum un axa kaga wago ley ko xum un nda koy no ndigil ko xumaɗox un so waaga sax koy a moƴan we ando naye a mbaga ngum te saɗik de mumeen fe yoŋma bo rooga yaar nda bata ŋot kan a ŋaƴ bo timisa may a mbada nga a mbuk tin saqe o sunjuun te joota kam jale le wiin we a yaqa bota fadiida laŋa ɓut be te te soogo unu xa xumin \nan nen pambe ke mba paal ke kaga ka jega a ŋides ka ci'amo ten to a yaajo lool sax menmene i leya ley xaye a jega waa ando naye no ndigil danaka a ŋaƴa paɓe den to jale le reta fule sen reta fule sen im leye fat i ndimle ir ndeta roog ndete ga'a mumeen ke nding lo andeye yaal xa ñiso yo a fel'a nga roog te fiya na den pexex na tax na de njemooda ka tax na de ñoowa to yaqan ke o leŋnda xa'a roog fiya ne den a yiifa kaga mumeen ke ande yo ke refna yaq mede ñaamit na bo xa pud ena may soom a mbida tena andu ten ɓel ɓela den nda mineef koy roog ka xota mumeen a donin na xa ɓayum a leyne o xene kam bindin comme wo nda bin la ando naye fogre fo le wo bin la fogeer na fo'ole wo ten binda num yaam yiif le fiya nonga fiya ninum o ten faley fe fima na wo o waago ley bo suur fiya nin mo ten ke bugona o waag no ley ke fañona o waag no ley ke jaɓoona o waag no ley ke jaɓeerona o waag no ley fi'a ninum o ten nda oxey im doona no ɓayof pour wo o jiriño ran nda yit o jiriñan i o jirñanole ten refu xar muumeen fene ando naye waagode dara raange kaa fiya na noona ko xesa xum kin roga yaar o xot kin anda wo mbindeef ke ando naye warino o fiyo kendof ngir roog ngir roog ndeeti to roog reka tax o moytu o yaqano kendof ko ga'a wa ando naye roog wasanamo ten muumeen ka yaqana den de ngada muumeen fe bo a wagano gaañmikoy kam ley maaga saxe xaqa jega nga ta o yaal mumeef fe adwu ta soɓa nga kata ref oxa xaƴa nuna pour te yaqik ten adwu na xaq fa nda oxe gaañ na yit a jega xaq yaam ka waro ndeete mumeen fe o fudum reka andu ande ndax areer waraan mo ñaam ndax ka fañ teel pour o njirño lakaoso ndax nam ande kaga ande ndax o ya ɓasi lana waraan mo ƴax ndax ka fañ teel xa'a ɓasi ga ga tena bugu ten moƴa nun daand le te ga na a langa le te ngaay lu win a ƴaxaan point xaq faa no yalum oxa xaƴuna yo ga'am yit wiin wa ando naye manam pin den a mbaaga mat jale of wo o gen o goɗna jale le a mbaaga ŋaƴong bo o jala qolewo bo numtu xaad ñoot nook de ŋaƴmumeen den de ndok no jale laawo bo o num tiwida qole a soɓa de yaq kede yaqa ba ndako ŋur meen den kaga o gara nga soɓ kiro maaaga tig yaq ɓor o soɓ ka i inoora nga no kaaga i ŋot Djiby na xaal fe xam ne xaal fe a qooa xaar ka ɗom o kiinoxe jik xa ax xaal o pot xalum te jikin a jik produit posoñ fee ando naye ka yipano yo teen pour yaq yaq ke a jik engrais a xumin a sartum a bufa suqi a ɓaxa bo o qol mo leene oxu ga na o yaawin to amana yeete fi'a keene yete xooxa yiin yete fiya yiin fop joko njal fa mbelu sax waaga ñako moso joonin leyno ten so xaal fene foor o ref oxa moƴuna bugo ten o cunga nga bo refe ma rek o ɓeeɗ rek ret waaga ñako woqo xaalo leŋ sax deyta nda o ɓeeɗwoq no xaal faga ret ɓekin no fudole wo to o yaaalum ci i rango ten tig ponu yo a maya yo lool a maya lool mbange limel ga'a mene i ndef na ndef xa leeraxe kaaf ke ando naye muraan mi fene na leya no radio le o xo a jega a tuula ka mbena no leeres a ŋata nga ngaaf ne rek a boj a ngereñin a yaqan yaq fo ngedu to yaal den ji kook kiro den o leya nga wiin we xana leye ngen tan tom fooge ngen tan koy na ndat o kentanoxe wara sedan yaqa no kenta num comme neete sidid ka ɓisa mumeen fe ten mata rabdi tuuna roog ndigil o anda nga ye o xene sada xamo rabdi noox mba a seda gadu xaqfa ando naye kaate wara mumeen fe mi a ndigil wara sedo fi in leŋ ke to koy ka jeg wiin wa ando naye ka ñoowa kena leyel mi diyun matey ne o paala ley tan ndegam anda me ɓis kiran mbin jaraaf to war kiran waage tax im xuma mumeen fe mi to o yaal tiya ga o yaqana a jegg muumeen comme wo to a xuma den a xeda a xeda waage limel wage limel fat wiin we a ɓeka yiif den na adna nen ley tan ma ndutna kaate panga maak te mbektel yiif a dakooxe panga maak te teɓel na koɓ e% o fogole mexey xooya nuun a paax dimle nuwa fop o kiino xu ando naye waxey nan gilwa Diarere FM moƴa ɓaat njok toor nene i mbiya xaye tonu leyan émission na toubab fat i ɓanit nof nanan ngoor ngorloox na qoox in ngoor ngoorloox na koɓale jale le wiin we fo mumeen ke in o kiin koy jege na adna fe oxa waag na leye o kay naak refum manam im leya nga ye o kay naak rek o kay naak rek o yaal mumeen taxu um leya oxa waag na leye o yaal mumeen refum nda mosimo yaqano kiin xa'a jege nda koy te faño refa fo o diy te faño refa fo o diy soo ga'am teen waa ando naye a mba ngo yaqan so o buga nga ley de moƴ ngo mbendar fo'oy to kaga waaga rim kaa ando naye bis a waaga fog ta yaqan o kiinoxe te gar a ley fo wo ka felna o ley ke feɗar na o yaalum a topanga xeñum a waaga rim moseer ke tane na teen kay ten refu ye wo yaqanu ngir roogo yaal o leya nga nge xa taxu ba doon lakas raange wasanam ka ɓostu mbaa wasanaam jeg kate o kiino xe neno ga'a a toñel toñel a fuux fuux wasanam a roka nga rek fuux le fad anga temeed xarɓeen tadike mbañ wa to kam fooge xarɓeen tadike mbañ wanga fuux le ngini koor ne ɗook wanga faley mosu a a doon teen nu mbaaga ndeta bata fag too ka garna fo ngadanoor fog kee teen yakoy fog we kene mbektel yifo a leye koy baa xij a refa nga naan tigo duta duta tina yo ke o toubab a leya repetition ndaa ka ref ka ando naye ka waro mbektel yiif to to ngedam wiin we ngaƴe o yaqan raa yanir ɗomu ne keene yuit fag ke pour te leyel na tajo ke fo te waag no o leyel sax refe a tajo ke soom o kiino xe jal ba ga in no ngidum a warno jiriñoo rit o yaqin so faamir fo ten faaxe yaago o kiino xu naa duufa o qol areer mba o qol kaaf mba o qola ñaaw mbaa fasaɓ mba a kajanga sax roog ndingil o waag angan te jirñong bo o jeg teen naak mba piss mba mbaal mba fambe mba o faam mba o gurik ruul boog a soɓanga o kokiuma tuul refo axa bugaa no ndikoy a soɓanga toi kaga ando naye ten yaakar o pour ojik taanga kgaga na so o kinoxa jeg na naak temeed ba parea waanda ta de ŋeñ fo de moƴo may a soɓong wo fe ando naye roog wasanamoten Sene jala of leene yakaro pour ñootik fo ɓaslof pour yit xaƴa rooga barkenangan waaga jeg ɓaal mba faɓe boto rima tin bo o jega a ref naak tadiko so te yaqin o jeng a faamir fo wo ay tiyeene ɗoma de ka ɗom baa yeda ka ɗom baa yeda to koy ga yaam andaam ke ref ne ngay naak o kay naak a xesa nga adin naakum ku te ga'a pour de ngiño kete yaqana o kiino xe pour ten meɗe jege solo fat naak keten a ngiñrek ɓelun nda xoop war e ref naaga de kam foog uye o kay naak adin anga naakum na ɗat baa moƴa seda yaqono kiin te ref ma walay aziim a an anga ke ref na valeur fe te adin na baa moƴa sedo yaqano kiin o yaal ma ñako ref ma maaga soom koy kete adin na lewit kan <hesitation> kaade ley'oye o mayiɗ kaa a barke id moƴun to ngere yo keene koy faley fe te ref na o mayiɗ kaa o barke id moƴun o kiinoxe xay jega naak xaɓaxay de mbarke lool a mbarke lool nu ngand na bo sutuka teen yit na baaneex dong xoto o kiina jeg naak teemed roog wasanamo ten Sene saay bo tasa de njeg nade ndeta andeta na tagdake ɓuuɓ e fata ndetaqin xooxum xaqa den mayu xaqa maya nga yaoqonda may caxaan faaxe fat i ndimle ir to roog reka tax fat i ndim le ir te roog reka tax a jga lakas ke ando naye xam mbekin kam fee Djiby na seek i ndeta nga moƴa ɓaat ndiing ne ren neete ɗomit na rew leng leng a mbaro yirim gor den yaam rooga wasanaamo ten Sene kaaf ke a mbaandel baa mbisidel wo o moxolaare ngaak ne mbine mat wo rek jegu teen sañ sañ yaam koy ande ye o njola ta jamano o mbaak ngaak te limbel no xooxngaka fad o tewo geenu o ley yaal mbine naqanaam o yaal mbine xa rok no kiin no ndap na a liiɓ ngaak na man kembake mbakole meta dey na dey net te cooxin a an nine keke ten refu ngaak mbine a manquer anga o saakook kaga i njolan machine na sipatel o lerole bufel fop a jumanelo ten machine ne sugin bate ripa moka te yipel naxa saaku a ɗiisel o cooxelo wo o moxoraale mbine leyele kaaf keyo wey weene owey weene ye o dol wiida o jogal elo faɓ te yoon fa'a un fo o mboɓo ɗemb o gukir laalo fo'o ndomum fa'a ka; leera fo keete yoon ta o faɓo laaga i mba leye ka yul ndiiki me i ndef na oxu jeg na teex na warna yoon fo ƴaar e gadwa probleme pod ne Magal Touba kay axa probleme maak jego yaam ƴaar mae xotin kan xana jafeñ ƴaar ka palel to machine u un wee pal ƴaar soo wo o tewo xeene o bugo soxnik kaaf kaga waro unika den so waro leye arxemes foga foga xa caab xa caab xa tadaka xe de leya ñetti caabi jumaling foga ndoona nawle no gor wa talata fogan ndey dike na o auto liɓole leye pep a soɓ jaasiya ngum refe meen Daba Diouf na fika te nango potola ngaas a soɓa nga to kilo ɓetik na refa ngaak na ten te fi'in kilo mbetu ɗik ɗike anda kede bugeena reef boutique na te coxong xalis o ɓis machine na te un nik mba machine na fo xoxum sax sax o rab dik kilo ɗik keen rooga feed Marie mbane in a ndeta Niakhar Daba Diouf a dako naan ngaas kilo naxik e Ya Marie ñisluwa naam kilo naxiq ke Coumba xay dako inoor mbin dene Ya Marie ɓislu wa naam kilo tadik kene te fada jiku a ɓisida den xaliis fa nde mbisin ñeti caabi bo Diasse a fada no ngool fat im leyong me o ndim te leyne a kaaf ka de ndax gijaa woot nuwa den roog wasanamo te Sene Diassa ŋaaya fudwa fo mbambe ne ando naye tena kolka ndoogub mba paal leg leg te jiku teen yaam a seda ɓaslum a jeg mede ndakan na to yaago o tew ɓekno ten to ñakul e kene yo ɓektel yiifo ɓektel yiifo a refa nga o tewo nan nena Marie Sene roog Sene o koro xe jege probleme o auto liɓa nana nga peep te o bool kaaf ngaaxu a nanga ngaan ngaas liiɓ ke sax nete fodda te o bool kaaf ngaasu a nanga ngaan ngaas liiɓ ke sax nata fodna a fada nga leye yaalo auto leye kilo tadiko to cooxin liɓ te gara jaw maalo fo liɓ o koroxe laam ta ngaan a anda nga ye o koroxe laamit ke a yaay fa te ye'es coxaxamo ten a leyna laŋ nog le sax nan ke a soɓa koy xa'a de kaaf ka naku to um ga ne a baaɗ ngaaf ɗomit na fede faak reeg wasanamo ten Sene kam xuma kaaf bo waciid me i yong na iniin Moustapha yiin kam leya den mee a re'anga ye ngaaf o toubab na jalan sa jaltan ne i ndiltan a soɓa nga a wara jiku teen par xa sachet bukoko fiyan to xa sachet xeene tig seeru bukoko jara keke waata num na roog ga'a ngaaf tiga ɗom na jalelo tiya ɗom na jalel lo ten tax a jala nge ba ga el na ngid ware yaqel roog ndingil ware yaqel mikoy sax a jega ke yaac ma jaɓ ndangam andam me ñamel ɓor mbele ñamel ɓor mbele saaƴ a siɓange a ndef ɓor yit ke moƴna may teen ka yombo mbaxanel a mumeen to kaga jege njiriñ maga koy sax simtiro ɓak no ɓaka xata sereer leyun to tig nan naga tax te leyin sim tiro ɓak no ɓaka xata kon ke warna ñaam saaƴ keene a xata nga no kaaf ke na ndefa no saaƴ ke yiin a ɗomanum mag ne ka koy ba mbasaƴ roog wasanamo ten Sene a dako wasanamo ten Sene xiwal ke yaaj wata a mayata yo tap ke a mbar'a ngiida lool yaam anda ye a koomala ando naye ñaar ngata te no ndap a ref anga ñeleng sax ƴaar ke mbarna mbod ananga ngupan ka tubalele manaam a put a cu'ax a ñakit fopa xat no ndap kaga jega te ke moƴna may no kaak ke xaye a put maalo refa no posa xata ya koy a korngorlax a jega nga kaafa mbara ngiida ndiiki fat i mbaas caxaan a kuma rooga xenin na ndiig kaafa mbara mbado ngiid roog kaa fexa in de i nana nga ke wetan wo geena faak ga kena jega xaye e rooga fexa in waay fat i ngid min to ngorngorlu na qoox in caaxaan faaxe nda rewe nan nena Awa Seni a Sombeme mba gaan tus o leya nga te e mikoy de barke faapes jiku kiim ngaaf to a soɓa kaate fiya a laŋ roog rek andun jikook ngaaf marcher fogre fo xot ngaaf ɓisin boutique na ɗap maan jikorando la puur ka jang ma mburu fo ndax nama leya yo keene sax a ñaawa cawe ke o ndembe so gar refa jambuur so di'an mbine koy saaƴ fo kecax kanju ka ngat na ma Coumba leymbe keene jam refe teen jam refe teen to keene fop kaana jega yo ke ref nan tiye a waro moytu wel a maya a maya waage paangel ndaa o kiino xe fod nan plateau ref na ndaan Diafate fene na leya teen o ramb yiifum ke yiifum rambu le daawna soom a waag ka ley antenne fe weta nge we ando naye roga ci a den nof nan giloox a ngar deno a ngarit ke a yiif den a nga na kam fe i njirño kin ino fop e Djiby fogum waago dona na in tiya nam bota paam

Djiby nana a kimale Mbaye Ndiaye a lene o aso o aso o yaaju kaa te ley e gay naak we mba ndok o kol jambur sa ley nge ba xawo tew jaambur ba xawo ɓiy jaambur ba rok no tew jaambur o aso saɗku a leyu maaga o ndeta ngaan a jaga meede nget na den fo a cang taxa le fima yeem fera falay fe e i ngir waa teen koy a Bab kamil fa Yengele a paax <hesitation> fa grand Sathiouma ngir wayo tenaxin a Malick Diouf faana Diomb Ndofene ngenda na den jam iyo kam a cang taxa la ka leye tig no kiin e ka simel e waasi so nana Mbaye Ndiaye ka ga a ley nge ba xaw ba wen ba rok kon o xaaga waasi leyong i mbaro ndeet kaga a paax kete tekit na <hesitation> njambur ka fog teen war o rok nen ken kiinoxe mba sax ware refe war waago rok no ken kiinoxe to ande ware o wañ no fi njamburo na xoxof o dam xooxofo to adna kaa won wa ɗar waaga woot bo fooge wagamo fi to o leng yeg ke a soɓa walay walay a jega xa ando naye a jega mete fod na o xey pangang a xaƴa nga koy bowe palaɓ te soogo gara geenoxong a soɓ tiyene ref jom namo fi ka kon tiya warna ɓeklel yiifo yaqano kiino xe kaga teɓel na koɓo o kiin ware o ɓektan yiifum o yaqa no kiin fat i ngoor ngoor loox encore une fois de plus fat i ngoor ngorloox na a qoox in melaan ke koy na den moƴ mo doon ngoles ndax ngay nako yeng a i leya nga to roog reka tax koy cofu taxe o yaal ma inu xa'a cofu taxe o yaal ma inu i and a a tuyiin naako mat a miña tuuy nel tuuyin ten refu manaam kam fajar fe o wukit naakof gay ka den jofa mbeta koor na kaga tuyino nda fogre koy fo wiina nju'u a ndok na tok rek wukit naak ɓekak kam xa qola xa ando naye a lera nge kene dara ƴuta fule teen we yaal den nga kiram xa'a refe naaga de refe naaga de to walaay a njega wiin wa ando naye a ngalata nga ye wagamo yaqanel rek mu saɗona o yeng a saɗayo ma a jegan wiinum bo o ndana ngu waagona yaqana den a mbango ngenooxo ndano ngaaga kaga jega kon fat i ɓektin a yiif a paax yaqanir ne fat i mbaƴñin o kiin koy ne ley ma nuun no ka neɓaan tit o kiin ka neɓaan tit oxu o ndeeta bo fooge nene nandu a soɓa a waaga nand naa fogeer na fo naaga oxu o ndeeta bo foge nene nandu a soɓa a waaga nan fo na fogeer na naaga kon o kiin ka ne ɓaan faxam mosaam xa'a cungi leya ndelo ten cugi leya ndelo ten wooram cungi o kiina doxnong tig ka ando naye waag a salaxin to salaxino bo o yaal ma woot e diwa woora nda bo leyoo din o kiin ka neɓaan tita fi'u o fogele fat i ndeet a koox in xa oustaz axe ga leya de passage im xirwa teen a oustaz Daouda nam oustaz Idrissa moƴo andin no Gorel Sene an nanen nangamo nan gilwan a paax kete leya a jeg solo lool xir waa teen it a Pasteur Dominique Diouf kam nan gilwa émission um tig cegu solo leya teen a roog ndingil lalay ñake xaƴa a nan gilaxa la nana ndena mbaat boog ñako nan gilu jegu nan gilwa fogre fo o nan kena leyel tiga soɓa nga a leye o nanin ke waag na tax o kiina leye diwa nana kee leyena ten refu ye ya dama